Tene misile aana leellani no garinni la'nuummoro loossamani noo hijaarati kuni hijaari loosame goofiro lowo horo aanohanna lowo geeshsha biifanoha xuma ikkano

misilete aana leeltanni noori ayeeooti godo'le godo'litanni noohu mamaati baadiyyete olliira afantanoreetinso quchumu olliira afantannore labbannoreetikka godo'litanni noori ayeeooti ma olliira godo'litanni no?

Tenne misile aana leeltannori ayiooti maa assitayi no angate amaddinorichi maati loosinsa maatikka hayyonna bude xawissawure labbannokka insa kuri albaanni noori

Albankeenni leeltanni noori ayeeooti? Meu labbaahu no meu meyaati no ? Maa assitanni nooreeti? Hiikko olliira afantannoreeti? Mayi daafira hasaabbanni nooreeti? Budenna hayyo xawissannoreeti.

Mu'rote aana leellanni noohu kuni foonchu mamaati? maayira horoonsi'nanni? foonchu mule nooti tini laalo maayiinnite? konne fooncho horoonsidhannori ayee"ooti? ayee"oo dagge horo adhitanno?

Misilete aana leellanni noohu kuni maxaafi sidaamu afii rosaanote maxaafi layinkki kifileha ikkanna assine borreessine ofoshshishoonni gari baxisannohanna xumu garinni ikkino daafira addintanni horo aanno.

Albaankenni misilete aana leellayi noohu me"e mannaati? Daganna maate yaa ise mayyaate? daganna maate ise maayi horo uyiitanno? tini daganna maate angansara amadde leellisjshanni. noori maa xawisannokka?

misilete aana leellanni noo dadali mama dadalamanni no?, ayi dadalanni no?, mayira dadallanni hee'noonni dadallannihu qaru korkaati isi maati ?,ma olliira dadallanni no ?,dada'lanohu mama afamannoho?

tenne misile aana leellanni noo kalaqonna qooxeessa ikkirono konne qooxeessi mereersha afantannoti tini haanja muro addintanni biiffannotenna xumille uyiitannota ikkasenni kainohunni baxissannote.

Misilete aana leeltannoti mininna dubbu saada ma horo uyiitanno? Mininna dubbu saada giddo roore horo uyiitannori hiikkuri labbanno'ne? Mininna dubbu saada giddo noo badoshshi maati?

Albankeenni misiletw aana leellanni noori hayyonna bude yaa mayyaate? Hayyona bude horonsidhannoti roorenkanni hiitte dagaatiro tittirshshunni kulatyaera xa'mireemmahe?

Tenne misile aana leeltanni nooti baattote ofollonna dhagge ikkite ofoltino gari baxisanno garaati ikkollana tini leeltannoti haanja muro addintanni biiffannote woy baxissannote

Tenne misile aana leellanni noori maati? mu'ronna laalo yaa mayyaate? tenne mu'ronna laalo loose fushshinohu ayeeti? mayi olliira afantanno? Loonse fushshiniti barrunna yanna mamooteeti?

Misilete aana leeltanni nooti tini muronna laalo mama afantannote? Tenne muronna laalo loose fushshinohu ayeeti? Ma olliira leeltanno? Muronna laalo uyiitannoro horo maatiro kulatta"era xa'mireemmahe?

Tenne misile aana leeltanni nooti faashine addintanni biiffannote tenne faashine horonsidhannore bade nafu afa hoongiro baxissannote woy xumate

Tenne misile aana leellanni noorichi maati? maa loossanni no? Giwirinnu yaa mayyaate? giwirinna loonsanni olli hikkoyeeti isi? Loossannorino ayeeootiro tittirte kulie.

Albankeenni leeltanni noo misile tini mayinnite? Ma olliira afantannote? Giddoseenni amaddinohu maati? Albaanni leellanni noo baandiiri hiikkonneeti? Mayi daafira kulanno?

Misilete aana leltanni noo muro maati yine woshshinanni? Ma olliira afantanno? Tenne muro loose fushshinohu ayeeti? Meu manni loosino ? Mama loonsoonni? ayera horo uyitara fushshune loonse worroonni?

Tene misile aana la'nanni hee'noommoti mininna dubbu saadati tini saada lowo geeshsha baxisanote

Misilete aana leellanni noo daddalli daddalamanni noohu mamati, kone daddallo daddallittanni noori ayeeoti, kuni daddallanni daddali isi mayi horo aana daddallaniha lawano'ne ?

Tenne misile aana leellayi noorichi maati? Hayyonna budu yaa mayyaate? Hayyonna bude mayira loonse worroonni? Loosinohu ayeeti? Loonsena loonse ma horora hosiinsanniro kulie xaanni.

Albankeennni leeltanno misile tini maati? may ollira afantannote? tenne misile loosinori ayeeoti? mayiira loosa dandiitino? maa horonsi'dhe loossino? maay daafira horo uyta dandiitannoro kulie

Misilete aana leellanni noorichi maati? Seensille yaa mayyate? Seensille horoonsidhe noo mancho konne seensille horoonsidhinohu mayi hajaraatikka? Mamiinni hidhiteeti konne seensille tini mancho horoonsira dandiituhu?

Tinne misile aana leellanni noorichi bunu minenna sagalete mine ikkasinni ka"inohunni assine loonsoonni gari baxisanno garaati ikkirono albaanni nooti tini haanja muro addinttanni baxissannote woy biiffannote

Misilete aana leellanni no maxaafi mayyaannoho? Sidaamu afoo borreessanote maxaafa yaannoha borreessinoonnihu mamaati? Ayi borreessino? Ayeera boorreessinoonni?

Tini misile maa xawissanno? Meu manni albaanni ofolle leellanni noonke? Mayi looso loonsanni hee'noonni? Looso loossannori ayeeooti? Loosu loosamanni noohu hiikko olliiraati?

Misilete aanna leelanni noorichi maati? Mayinni loonsoonniho? Mahorora horoonsi'nanni? Horo aannorichootinso diaanorichooti? Hayyonna bude yaa mayaate? Mayinni loossa dandiinni? Horo mayinnita aano?

Misilete aana leeltanni noori ayiioti ? Koni umi dananchi yaa mayate? Me'e umu danancho afirino ? Umu dananchi seedahonso haranchoho? Umu danancho afirinohu ayeeti

Tenne misile aana la'nanni hee'noommo garinni ijaara ikkirono assinoonni garinna leellanni noo gari addintanni xuma gara ikkirono, addintanni kayiinni mannu haranno doogo aana nooti kuni hodhishshu dandiinoonniha dikkino.

Misilete aana leeltanni nooti daganna maate yaa mayyaate? Daganna maate massitayi no? Horinsidhe xawissanni noori maati? Mayi daafira xawisa dandiitanni nooro kula dandaattae?

Misilete aana leellanni noohu daddalo ikkanna konne daddalo dadda'litanni noo Mannooti biifino garinni uduunnichonsa wodhitinota xawissanno.

tenne misile aana leellanni noohu muziiqa ikkanna addintanni biifanno konne muziiqa biifanno assite loossinorino biifanno udiinnichinni loonsoonni daafira biifado ikke leellino.

Albankeenni tenne misile aana leellani noorichi maati? sumuda yaa mayyate? sumuda mayiira loosa dandinoonni? albankeenni noohu kuni sumudi ma horo aana hosannoho?

Albaankenni leeltano misile aana leellani noorichi maati? Giwirinna yaa mayate? Giwirinna horonsi'nannihu mamotet? Konne giwirinna loosse fushitinori ayiioti? mama afamano loosissano isi maati?

Misilete aana leellanni noorichi maati? Mineho albaanni noorichi maati? Minenna gallanni mine maa horoonsi'ne loonsanni? Konni mini giddonni leellanno uddunni maa maati yinanni isi?

Tenne misile aana leellanni noorichi addintanni baxisannoreeti kunino kalaqonna qooxeessa ikkino daafira sidaamu qoqqowi giddo assinanni weesete waasa qixxeessinanni hee'noonni garaati

Misilete aana leeltanni nooti tini maatikka? Mayi daafira xawisanni noohokka? Afantino gashshaanonna annuwa yaa mayyaate? Maa loosse afantino gashshaanonna annuwa ikkitinoro xaanni kulie.

Misilete aana leellanni no maxaafi mama afamannoho? konne maxaafa borreesse shiqishinohu ayeeyi? Hikko ollira afamanno gede asse shiqishino?

Albankeenni misilete aana leellannohu isi kuni maati mayiinni loonsoonnirichooti konne looso loossannori ayeeooti loonse iso mama worranni seensille loosate hasi'niro ma ma horonsi'ne loonse leellinshanni

Mininna dubbu saada yinanni woyite mereeronsa xaadooshshu mayinnihu no? Mininna dubbu saada uyitanno horo giddo roore horo uyitannoti hiittenneeti? Mininna dubbu saada ma horo aana hossanno?

Tini misile maa xawissanno? bunu minenna sagalete mine yinanni woyite mayyiinara hasi'neeti? bunu minenna sagalete mine roore anga horonsidhannori ayeeooti? bunu mininna sagalete mini albaanni noo doogo mamira massitannote?

albankeenni leeltanni noo misile aana lellayi noorichi maati? sicconna badooshshe yaa mayyaate? siccunna badooshshu amadinorichi maati? mitte gobba aayiimma xawisannoha lawannoere kulie.

Tenne misile aana leellanni noorichi maati konne maxaafa borreesse worinohu ayeeti? Sidaamu afoo rosaanote biddishsha ontikki kifile rosaanote maxaafa borreesse worinohu ayeeti? Worroonnihu mamaati?

Tenne misile aana leellanni noorichi Maati? Minenna gallanni mini giddoonni noorichi isi maatikka? Minenna gallanni mini albaanni noo muro su'mi ise maatikka? Mini giddo noorichino ise maati?

albankeenni leellanni noo ijaari afamannohu mamaati? konne hijaara loonsoonnihu ayeera horo aaraati? hijaaru albaanni noo muro maati? ma olliira afamanno?

Misilete aana leellanni noorichi babbaxxino dani uduunnichooti. kuni babbaxxino dani udunnicho horonsi'neemmihu buna gafi'neemmo yannara ikkanna, horosino addinta jawa ikkite leeltanno.

Misilete aana leeltanni nooti tini muro mama afantannote? tenne muro loose fushshinohu ayeeti? ma horo uuyitanno? leeltannonna woyi afantanno olluubba hiitte olluubbara afantannoro kulie,

Misilete leellanni noorichi maati? Odoo yaa mayyaate? Odoo horoonsidhannori hiitte dagaati? Odoo adhannohu ayeeti? Odoo ma horo aana hossanno? Odoo yaa mayyaate?

Misilete aana leeltanni nooti tini maati mama loosantino? loosinohu ayeeti? maayiira horonsi'nanni? muronna laalo loosse leellishinori ayeeooti? ma yannara horo uuyiitanno?

Kuni maxaafi ma horo aanno? borreessitnori ayeeooti? maayiira borreessitino? hiikko olliira borreessine fushshinoonniha lawanno'ne? mamoote borreessinoonni? ayeera borreeessinoonni? ma horo aara borreessinoonni?

Misilete aana leeltanni nooti tini murote. Tini muro addintanni biiffanno muro ikkasenni kainobunni addintanni biiffannote xumilliseno konneeti yine kullannikkiha ikkinokki daafira baxissannote addintanni biiffannoteno.

tenne misile aana leellanni noorichi maati mayi daafira xawissanno? ammanote annuwa mayiitinoha lawe leellano'ne amanote uurrinshuwa uurritinohu isi mayiiraati / sicconna badooshshe yaa is mayyaate?

Tenne misile aana leellannorichi boohaarranni mereersha ikkirono addintanni assine loonsoonni gari baxisanno. kinne mereersha marte heedhannori addintanni biiffanno garaati.

Tenne misile aana leellanni noorichi minunna dubbu saada ikkasinni kainohunni addintanni biifadu garinni doogote aana ikkani noo gari baxisanoho woyi biifanno garaati ikkirono..

Tenne misile aana leellanni noo hodhishshi addintanni biifannoha ikkanna hiikka hodhisanni nooro afano hoongiro addintanni biifadu garinni manna haare hodhisanni noota leellishshanno.

Tenne misile aana leellanni noorichi maati? Tenne misile maa horonsi'ne loonsoonni? Giwirinnu yaa mayyaate? Giwirinna loonsannihu ma horo aana hosaraati? Horonsi'ne loonsannirichino maati isi?

misile aana leeltanni nooti tini maatikka? rosu mini uduunni leellannore isi maayiinni loonsoonnikka? rosu mine loosinohu ayeetikka? konne uduunne loose rosu minira shiqishinohu isi ayee lawanno'nekka?

Misilete aana leeltanni nooti mininna dubu saada ma horo uuyitankera dagginote? mininna dubbu saada giddo roore horo aannori hiikkuriitiro badde kulattaera ayiirinyunni xa'mireemmahena kulie.

Tenne misile aana leeltanni noori adawu agaraano ikkansanni ofoltino gari addintanni baxisanno daafira biifadunna xumu garinni ikkite ofoltino daafira addintanni baxissannoreeti adawu agaraano.

tenne misile aana leeltanni noori ayeeootiro hanni leellayi no. daddalu yaa mayyaate? daddalo dadda'lanno manni ayeeraati? ayeera dadda'lannoha lawe leellanno'ne? kuni daddali ma horo aana hosannoha lawannohero xaanni kulie.

Misilete aana leeltanni noo mannooti poletiku mannoota ikkansanni poletiku mannooti ikkite taransa agarte hadhanni noo gari addintanni biifadu garinni ikkino daafira baxisannoho.

Tini misile leellanni noori maati? godo'le yaa mayyaate? godo'le godo'linannihu mamooteeti? kuni manchi god'laahonso maa assannoha lawanno'ne? godo'le godo'litannori insa ayeeooti? mamoote godo'litanno?

Misilete aanna leellanni noo garinni fayimmate ogeeye uyitanni nooti owaante adintanni dancha horooti tenne owaante adhayi noori amuuwinkeno biifadu garinni adhanni leellano.

Misilete aana leellanni noorichi Maati? Giwirinna yaa mayyaate? Giwirinna loosidhe galtino annuwa roore anga afantannohu hiiko olliiraatiro xaani kulie? Giwirinnu yaa mayi horo aanno isi manchi beettira?

Tenne misile aana afntanni nooti muronna laalo addintanni baxissannote woy biiffannote tini muronna laalo afantanno qoxeessi mamano ikkiro addintanni ille maarrakkannotenna biinfille uyiitannote.

Misilete aana leellanni noorichi maati? Muuziiqaho yaa mayyaate? Konne muuziiqu uduunne loosinohu ayeeti? Muuziiqa roore anga horoonsidhannori hiikkuriiti? Muuziiqu uduunnubba loosinohu ayeeti?

Misilete aana la'nani hee'noommohu ayeeti? Maa assanni no? Odoo yaa maati idoo ayera aani no? Odoonniti qara umma maa labbannokka odoo odeessanni noohu meyaatenso labbaaho.

Albankeenni leeltanni nooti tini misile maayinnite? loonsoonnihu mamaati? seesa yaa mayyaate? seesa roore anga horonsidhannori insa hiittee dagaatikka? loonsannihu maa horonsi'neetoro kulie.

Misilete aana leellanni noorichi maati? Polotika yaa mayyaate? Maa loonsanni hee'noonni? Polotikaho loossannori ayiooti? Maa assitanni albaanni shiqqe nooro kulie.

Misilete aana leeltanni noo amma'no mamira hadhayi no? amma'no yaa mayyaate? amma'no massaggannori ayeeooti? amma'no yaa mayyaate? amma'no ma horo uuyiitanno? amma'no horonsidhannori ayeeooti?

Albankeenni misilete leeltanni noori ayeeooti? maa assitanni no? Godo'le yaa mayyaate? Godo'le godo'lite qeelte afansha adhinanni noori ayeeooti? konne baraarsha baarasinohu ayeeti baraansoonnihuno ayeeraati.

Misilete aana leellanni noorichi maati? Egenshiishsha mayira egensiisa dandiinanni egenshiishshu horo ise maati? mayi horo uyiitannaati egenshiishsha mannu egensiisira dandaannohu?

Tenne misile aana leellanni noo manchi afantinonna gashshaanonna annuwa lawanno manchi albasi hanqinoha lawannohu mayi korkaatinniitikka kuni manchi hanqino albasi xuma ikkinokkita leellishanno

Tenne misile aana leeltanni nooti baattote ofollonna dhagge addintanni baxissannote baattote ofollonna dhagge la'nanni woyiite addintanni biifidu garinni ofoltino daafira baxissannote tini

MIsilete aana leeltanni nooti muro ikkitanna addinttanni baxissanno murooti murote qolle ka'neentinni qarkahu huxxinni assine huxxine biifinse worroonni gari addinttanni baxisannoho

Tenne misile aanna la'nanni hee'noonnirichi giwirinunni loonse fushinoonni Muro ikkiturono adintanni baxissano laallooti kunni giwirinu loosi adintanni gobbankera halla'lanni noo gari adintanni baxissano garaati.

Misilete aana leellanni noorichi kalaqonna qooxeessa ikkasinni sidaamu qoqqowi giddo afamanno kalaqonna qooxeessaati assine albiidosi huxxi'ne biifinsoonni gari addintanni biifannoho.

Tenne misile aana la'nanni hee'noommorichi kalaqonna qoxeessa ikkino daafira kuni kalaqonna qoxeessi afamanno dargi addintanni baxisannoho horosino addintanni jawate biifadu garinni ofollino garinni dancha horo aannoha lawanno.

misilete aana leeltanni nooti tini faashine biiffannote woyi baxissannote tenne faashine horonsidhe nooti meya beetto ikkasenni kainohunni dancha biinfille uyiitinose.

Tenne misile iima leellanni noorichi kalaqonna qooxeessa ikkanna kuni kalaqunna qooxeessu addintanni biifannoha ikke leellanno, kuni kalaqunna qooxeessu biiffannoha ikkino daafira addintanni baxisanno.

tenne misile aana leeltanni noori mininna dubbu saada ikkansanni kainohunni addintanni minunna dubbu saada baxissannoreeti woyi horo uyiitannore ikkansanni roore xumi'le afidhinore ikkansanni baxissanno.